Gazety Tia Tanindrazana ahitana vaovao maro be ilay gazety, eo amin'ny sisiny ankavanana ahitana efitra, eo amin'ny ankavia kosa ahitana vaovao iray izay tena misongadina izay resaka hala-bato.

karazana firavaka maro be mihitsy ary ahitana kavina hita hoe vita tanana avokoa izy ireo. Manana endrika kanto dia kanto ary tahaka ny hoe maneho endrika malagasy izany ny endrika izy ireo mipetraka eo ambony ity.

Olona iray manao fitafy tahaka ny hoe mpitandro ny filaminana izany. Eo akaikiny eo, olona iray hafa miankin-drindrina ; ohatran'ny hoe maka malomaloka izany izy noho ilay masoandro. Ary eo amin'ny làlana eo kosa ahitana tovolahy iray hafa.

Olona iray izay zarazara hoditra, mitazona boky izy izay amin'ny teny frantsay ho vakiany, mipetraka eo ambony fasika izy ary eo alohany dia ahitana ranomasina midadasika be.

Toerana iray mahafinaritra be mihitsy, hafa kely ilay jiro eo ambony satria dia ohatran'ny hoe misikina izany ilay jiro. Ny filahatry ny seza kosa dia mahafinaritra, ilay latabatra kosa dia hita fa milamina be ary toy izay ihany koa ireo zava-pisotro ao ariana.

Eny amin'ny ara-be ahitana lehilahy ray : mainty oditra manao akanjo ambony ary manao akanjo am-bany ary mibaby kitapo izany hoe tsy miboridana izy izany. Aorinany kosa dia ahitana fiara fotsy fotsy ; ilay fiara tsy mata-dalana ireny eo amin'ny sisiny eo izy ny mandeha.

Vokatra iray hita any amin'ny toeram-pivarotana iray. Ahitana sarina tovovavy eo amin'ilay foniny ary ilay izy kosa dia vokatra natao handokoana volo natokana ho an'ny vehivavy.

Ankehitriny dia efa maro ny Malagasy tsy mampiasa fatana intsony rehefa mahandro sakafo fa ny fampiasany dia ireny vilany elektirônika ireny izay mandeha amin'ny herinaratra.

Trondro ambifotsy hita anaty toeram-pivarotana lehibe iray. Milahatra mitsangana maro samihafa ny lokony, misy ny manga, misy ny mena, misy ny mavokely, misy ny maitso ary ahitana loko hafa ihany koa.

Olona iray izay tsy fantatra na lahy na vavy, fa raha ny halavan'ny volony kosa dia tahaka ny hoe tovovavy izy. Ilay volony aloha dia volo tsotra, ary somary mando ilay volo. Manao akanjo fotsy izy eo amin'ny ambony.

Trano iray izay miavaka kely. Ny tafony moa dia maranitra be ary lava be ary ny vatan'ilay trano kosa dia miloko mena ranoray ; miloko mena mifangaro volontany izany moa ilay loko ny tena marina.

Tovovavy iray mainty hoditra somary botabota kely izy ary misy fihainoana hira ireny eo amin'ny sofiny ilany, etsy aoriany etsy ahitana tovolahy iray mainty hoditra fohy volo ary manao akanjo ambony mena.

Fivarotana iray izay ahitana voanjo sy voamadilo. Eo alohan'ilay fivarotana dia ahitana ireny fitondrana rano mavomavo ireny, ary eo aloha ihany koa dia ahitana fiara maromaro ary olona mpietsena ary mpivarotra isan-karazany.

Tovolahy kely anankiroa no mitikitsiky, falifaly, miramirana endrika. Manodidina izy ireo dia somary feno korontana, ahitana vilany anakiroa sy fatapera anankiroa, ahitana koveta sy siô, sy zavatra toy izany.

Fandriana iray izay miloko fotsy ilay lamba eo amboniny, torak'izay koa ilay ondana. Tena lehibe ilay fandriana raha ahitana soratra ihany koa eo ambonin'ilay lamban'ilay fandriana. Mety atonina eo amin'ny olona anaky efatra na dimy eo ilay fandriana.

Tanan'olona iray manao akanjo mena ambony, izay mitazona menaka anaty tavoahangy kely miaraka amin'ny sarony fotsifotsy, izay milaza fa : "menaka manalava volo" ilay izy ary fampiasa isan'andro alohan'ny hatory.

Fiara lehibe iray, izay tsy inona akory fa ilay fiara natao hitatitra entana mavesatra be ireny eo amin'ny lamosiny. Menamana ny lokon'ilay fiara. Ao aorinan'ilay fiara dia ahitana rangahy iray izay efa lehibe be ; ary eo akaikiny eo ihany dia ahitana ankizy kely.

Olona anankiray mitazona hety. Zarazara hoditra izy ary hita fa mikarakara tongotr'akoho. Hita ihany koa izy fa manapaka ny hohon'ilay tongotr'akoho. Eo am-pikarakarana sakafo izy.

Maro dia maro ny karazan-javatra hita any amin'ireny toeram-pivarotana lehibe ireny. Anisan'izany ny sakafom-biby, biby toy ny saka ohatra. Ahitana ireny karazana sakafo ohatran'ny hoe voanjo voanjo endrika izany ilay izy fa natao hoanin'ny biby.

Fanday iray manana loko manakaiky ny mena; eo ambon'ny lamba fotsy be; tena marikoriko ny pozin'ilay fanday ary mampitahotra ary mampite-hamono.

Trano anakiray, ahitana seza anakitelo izay manana loko toy ny hoe volon-tany mifangaro volom-boasary izany ahitana ondana eo ambonin'ilay seza, eo ampovoan'ilay seza anakitelo dia ahitana latabatra somary hafakely boribory anakitelo mifampintaingina.

Rindrina anakiray, efa somary maloto ary ahitana rovitra taratasy maromaro mipetaka eo aminy, ny tena misongadina eo moa dia tsy inona moa fa peta-drindrina iray izay ahitana sarina mpanakanto maromaro eo amin'ilay izy.

Variana dia variana ilay tovovavy miaraka amin'ilay solosaina ary miaraka amin'ilay finday. Manao akanjo ambony volomparasy izy miaraka amin'ny volony fotsy ary mainty hoditra izy tahaka ny Afrikana ary peta-korona miaraka amin'ny molotra somary ngezangeza.

Andriamatoa Andry Rajoelina, lehiben'ny firenena malagasy. Aoriany dia ahitana fiaramanidina ; misy olona iray midina avy ao amin'ilay fiaramanidina ary eo akaikiny kosa dia ahitana olona anankienina.

Lalana iray izay hita fa mando toy ny hoe avy izany ny orana dia lena ilay lalana mandeha eo ambon'ilay lalana. Ao kosa ny omby anankiroa mitarika sarety, eo ambon'ilay sarety dia hahitana olona anankiroa ny iray amin'izy ireo eo mipetraka, ny eo aloha mitazona zapy.

Tovovavy iray mamatotra volo miaraka amin'ny lamba fotsifotsy kely be maro be, ao anaty efitra iray izy, ilay efitra dia mampatsiahy ahy ny efitra hatorizan'ny zandriko vavy.

Sakafo manintona maso toy ny hena baolina izany ny endriny ary ahitana iray ihany koa mitovitovy endrika amin'ny mofo mamy. Eo akaikiny dia ahitana zava-pisotro toy ny ranomboasary izany.

Toeram-pivarotana iray, ahitana karazana mofo; mofo izay tsy fahita raha tsy eto madagasikara ihany, tsy inona izany akory fa ireny mofogasy, ramanonaka sy menakely ireny.

Ranomandry amin'ny tsirony maro samihafa no efa hita ankehitriny : misy ny manana tsiro kafe, misy ny lavanilona ary misy amin'ny tsirony voankazo maro samihafa. Amparitaka amin'ny mpivarotra maro izy ireny, ary misy efa natao anaty fitoerany plastika mihitsy.

Sainam-pirenena iray, miantona eo amin'ny farany ambony, ahitana ny loko mavo, ahitana ny laiko maitso ihany koa ary ny loko mena. Ahitana koa lanitra farak'izay manga ilay toerana ary rahona.

Toerana iray ahitana loko maro be eo ny hazo eo ny fiara izay manana loko samihafa ary eo ny kodiaran-droa anankiray ary mitovy ilay iray manao aroloha miloko mainty.

Toeram-pivarotana lehibe iray ahitana karazana vokatra ilay fanosotra amin'ny mofo ireny. Maro isan-karazany ary ahitana loko maro isan-karazany ihany koa ilay vokatra. Anatin' izany ny dobera ; anatin'izany ihany koa ireo vokatra vita avy amin'ny alalan'ny kakao.

Sary iray izay manana endrika saosisy mafana, ilay sary moa dia ahitana soratra ihany koa eo akaikiny, izay tsy inona ilay soratra fa saosisy natao hanintonana ilay sary.

Trano be anankiray eo an-dàlam-panamboarana izany hoe mbola tsy vita ilay trano. Somary maloka ilay trano ary eo akaikin'io trano io dia ahitana fiara anankiray ary eo akaikin'ilay fiara kosa dia ahitana tovolahy anankiroa.

Maro dia maro ny karazana sakafo hita amin'ireny toeram-pivarotana lehibe ireny ; anisan'izany ny karazana mofomamy sy mofo isan-karazany ; izay efa mifono ary izay tena matsiro. Misy amin'ny lokony samihafa ny fonony eo ny fotsy eo koa ny mavo.

Solaitra fotsy miisa maromaro izay soratana amin'ny alalan'ny penina izay efa miaraka amin'izy ireo. Ahitana loko maro samihafa toy ny mavokely, mavo ary ny manga. Izy ireo dia ampiasain'ny ankizy any am-pianarana.

Toerana iray izay tena mihaingo ary tena mahafinatra ary faran'izay milamina, ohatran'ny hoe ilay toerana fandehanan'ny mpanankarena rehefa andeha hisakafo sy hiala sasatra ireny.

Vitsy dia vitsy ireo fiara tena raitra eto Madagasikara. Anisan'ny akony amin'izany dia ny faharatsian'ny lalana, kanefa kosa maro dia maro ireo olona izay tena liana amin'izy ireny ka noho izany dia misy matetika amin'izao fotoana izao ireo fisehoana natokana hampisehoana ireny fiara raitra ireny ihany fotsiny.

Vilany iray izay tsy dia fahita amin'ny tokantranon'ny ankamaron'ny malagasy satria vilany tsy mila fatana intsony ary tsy mila afo intsony satria herinaratra ny mampandeha azy.

Sary iray ahitana soratra miloko fotsy ary hahitana sary sofina. Miloko maitso ilay tsipika maneho ilay sary. Raha ny endrik'ilay sary sy ilay soratra moa dia toy ny hoe natao anintona ny olona izay manana olana ara-tsofina.

Sary miaina iray, izay hita eo amin'ilay taratasy, izay miloko maitso izy amin'ny ankapobeny, ary ahitana soratra miloko mena, eo ihany koa ilay sarina tovolahy izay fotsy volo, eo ihany koa ilay tovovavy kely sinoa ary ilay tovolahy iray mainty volo manao solomaso.

Toerana iray an'elakelan-trano ; ahitana olona maromaro mandeha eo amin'ilay toerana. Toerana izay vita amin'ny lalam-bato ary misy tovolahy roa etsy amin'ny sisiny miankin-drindrina.

Ny ankamaroan'ny fiara eto Madagasikara dia fiara efa tamin'ny taona maro tena maro tany aloha tany no niasa. Nefa ihany koa ny lalana dia ratsy dia ratsy. Mbola betsaka ny lalam-bato eto ankehitriny ary rehefa mandeha eo ny ankamaroan'ny fiara dia simba.

Arabe an'Antananarivo. Eo amin'ny sisin-dàlana dia ahitana takelaka maneho dokam-barotra maromaro. Eo amin'ny làlana kosa dia ahitana fiara fitaterana maromaro ary ihany koa kodiaran-droa. Eo amin'ny sisin-dàlana kosa ahitana ireo olona mpandeha.

Olona iray izay manao peratra, manisy vokatra eo amin'ny velan-tanany. Vokatra izay miaro ny oditra amin'ny masoandro izy ity.

Tovovavy iray izay tahaka ny mbola ankizy endrika. Manao volo mirandrana izy ary ny ao aoriana dia mihorongorona. Ny eo amboniny ihany kosa dia mifatotra.

Olona iray mitazona izy eo amin'ny felatanany ireny vokatra manakaikaiky ny menaka ireny, izay natao hampamandimandina ny volo mihorongorona ary hanome fofokaina ilay volo.

Boky miisa roa : raha ny endrika ivelanan'ilay boky no jerena dia tahaka ny hoe boky natao any ankizy izany, ny iray amin'izy ireo dia ahitana sarina ankizy anankitelo izay toy ny hoe mpamosavy ; ny iray amin'izy ireo kosa dia ahitana sarina vorona lehibe iray izay miisa efatra ny tongony.

Ny "Jumbo" dia mampatsiro ny nahandro, malaza be izy io eto Madagasikara ary hita na aiza na aiza mitodika ianao rehefa eto an-drenivohitra, hitanao mipetaka eny amin'ny rindrina ary hitanao miloko eny amin'ny tranon'olona.

Ranom-boankazo izay tena matsiro, tazonina olona anankiray. Raha ny endrik'ilay poketra akaiky moa dia tahaka ny hoe vehivavy izany ilay olona. Ilay ranomboasary kosa dia miloko mavo ary ahitana voany maintimainty ao anatin'ilay ranom-boankazo.

0lona iray izay mitana boky amin'ny teny frantsay. Ilay boky moa dia ahitana sarina tovovavy anankitelo ary misy iray izay tena lehibe miaraka amin'ny volony mainty izay hita fa mifofona voninkazo. Mahafinaritra ery ny endriny.

Toeram-pivarotana lehibe iray, ao amin'ilay toeram-pivarotana moa dia ahitana karazana legioma, legioma izay ao anaty koveta, eo ambany kosa dia ahitana legioma maromaro izay somary miavaka kely, mifono ao anaty fitoerany.

Vokatra kosmetika maromaro ahitana amin'ny lokony maro samy hafa eo ny fotsy, eo ny maitso, eo ny mavo ary eo ihany koa ny manga, somary hafakely izy ireo manana endrika toy ny rano izany, ny ao anatiny na ihany koa toy ny menaka.

Vorona iray hafakely izay tahaka ny akoho fa izy kosa dia kelikely noho ny akoho ny vatany fa ny volony kosa dia hafakely, ahitana teboka mangamanga maro be, ahitana teboka maitso ihany koa, eo amin'ny rambony dia mivelatra be mihitsy ilay izy.

Tovovavy anankiefatra. Ny iray amin'izy ireo dia efa somary lehibebe tahaka ny hoe renin'ilay vehivavy anankitelo hafa izy. Izy telo hafa kosa dia samy mbola ankizy. Anankitelo izy ireo. Ny iray zandriny indrindra mety eo amin'ny dimy taona eo, ny manaraka azy mety eo amin'ny sivy taona ary manarak'izay faran'ny lehibe dia mety eo amin'ny roa ambin'ny folo taona.

Gazety iray, ahitana vaovao maro samihafa; ahitana vaovao momban'i Njakatiana, izay mpihira, ohatra; ahitana ihany koa vaovao momban'i Sombiniaina, izay tsy iza fa tovolahy iray izay miasa amin'ny tontolon'ny fampiasana.

Maro ireo Malagasy miompy gana. Ireny gana ireny ny fanao eto Madagasikara dia alefa vao maraina mandehandeha eny andalana eny, mandeha any amin'izay alehany dia mihinana izay hitany eny izy. Mijoboka anaty rano ary rehefa tonga ny hariva dia tonga mody soa amantsara daholo.

Toerana iray hafakely ary matetika tsy dia fahita. Toerana ahitana tendrombohitra marobe ary farakizay midadasika. Toerana tahakin' ny hoe mbola tsy falehan' ny olombelon' izany mihintsy.

Hita taratra fa ny fampiasana boky dia anisan'ireo fomba noentin'ireo mpampianatra malagasy hampianarana ireo ankizy, anisan'izany moa ny boky lovako fa alohan'izay dia misy ireo boky rakotra kisarisary izay nentina nampianarana ny ankizy ny fahalalam-pomba sy ny fahaiza-miaina.